Omuntu owa ino pumbwa oku topolelathana uuyelele wo mbaanga yoye nenge woshimaliwa shoka wa tuminwa oshoka ohashi kala shina oonomola dhoka ongoye owala wa pumbwa oku kala wu dhishi nenge wu dhina.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho myono haya longo. Yamwe oyena iimaliwa yomafo hono kwa thanekwa omupelesitende nenge iinamwenyo. Ano moshilongo shetu namo omuna iimaliwa hoka kwa thanekwa omupelesitende.

Aantu yamwe oyena uunongo mono haya nduluka po iipundi nenge iitaafula yopashinanena mbyono ha yeyi landitha po opo ya vule oku mona mo iiyemo, yo ya vule wo okwii kwathela.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, yo iimaliwa nee unene ngaashi mbi yomafo kayi hole naana okutonywatonywa oshoka ohayi kulupa mbala, ngaashi unene pethimbo lyohole aantu oye hole okuyi tonya opo yeyi gandje onga omagano ashike inashi pumbiwa.

Aantu yamwe oye na oongeshefa oonene moka haya laditha iinima ya yooloka ngaashi ikulya niizalomwa mono aantu haya yi ya ka lande taya gandja oshimaliwa yo taya kutha shoka ya pumbwa.

Omuntu ngele wayo koshilongo shimwe owuna oku shendja iimaliwa yoye oshoka itovulu oku longitha iimaliwa yomoshilongo shi wazi moshilongo moka wuuka ano inashi pitikwa sho inashi pumbiwa.

Aantu oye na oongeshefa ndhono haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iizalomwa, oongaku nenge iikulya, mono haya landitha opo ya mone mo iiyemo mbyono tayi ikwathele nayo.

Aantu oye na uunongo wa yooloka, mbono yamwe ya valwa nawo yo yamwe oyewu longwa koosikola. Omuntu ta vulu okunduluka po oshitaafula nenge oshipundi shono tashi vulu okulandithwa ye ta mono mo iiyemo.

Aanangeshefa aantu aanambili oshoka oha ya kala ta ya imemeha naalandi yawo omuntu ngele okwa kala a geya italandwa. oha ya landitha iinima ya yoolokathana mbyoka yi holike kaantu.

Aantu yamwe oyena oongeshefa mono hayalanditha iikwama lyenge niinima ndjoka hayi zaliwa opo omuntu amonike nawa, ngaashi nee uulyenge wokiikesho nenge womothingo oshowo uutenda wo komakutsi.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Nakehe oshilongo iimaliwa yasho oya ndulukwa momukalo moka yoyene ya hala. Kumwe okwa thaanekwa iinamwenyo. Kumwe okwa thaanekwa oopelesitende oshowo aanashilonga yontumba.

Omuntu ngele wayi koshilongo shimwe shi ili ndele owuna iimaliwa yomoshilongo sha yooloka owuna okuya okuyi shendjitha opo wu pewe iimaliwa yomoshilongo shoka wuli ano ito vulu okulongitha iimaliwa yoshilongo shimwe shi ili niimaliwa yomoshilongo moka wuli.

Omuntu oto vulu oku landa oompumbwe dhoye nenge iizalomwa yoye tolongitha owala ombaanga ndjoka hayi ithanwa o bank windhoek, ano oho longitha owala ongodhi yoye yo peka, eto kongo shoka wa hala oku landa, oto shi futu no mbaanga.

Aantu oyena uunongo wa yoolokathana mono omuntu ha vulu okundulukapo osikopa mono ha mu vulu oku pungulwa iinima ya yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya nosho tuu.

Inopumbwa okumona iihuna unene ngele tashiya pashimaliwa oshoka ombaanga ndjoka hayi ithanwa o NEDBANK ohayi gandja omikuli kaantu mboka yahala okukiilonga. Ano kehe ngoka wahala wukiilonge oto vulu okupewa omukuli ko mbaanga.

Paife oombaanga odha huma komeho, unene ombaanga ndjoka hayi ithanwa Standard bank omuntu ohoyi owala mositola kuna nande oshimaliwa peke to kutha shoka wa hala okulanda , toyi peshina e tokuthamo okakalata e tofutu nokakalata.

Aantu yamwe ohaya ndulukapo iinima yayoolokathana ngaashi iipundi, iitaafula mbyono ngele yeyi ndulukapo ohayeyi landithapo opo yamone iiyemo yokwiikwathela maakwanezimo yawo.

Aantu oyendji opo ya hupe ohaya ningi oongeshefa. Mono taya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi; oongala, taya landitha iikwatelwa naayihe mbyoka tayi vulu okulongithwa megumbo ngaashi oombiga.

Otovulu okulongitha ongodhi yoye opo wutale kutya kombaanga yoye okuna ingapi. Otoningi nee okanyothi yimwe ne nola nokanyothi ndatu mbali yine nokampani. Ombaanga ndjono nee ombaanga yotango yopashigwana.

Oositola odhindji odha longwa dhi na oolaka, mono omuntu ho ende owala to kongo shoka wa hala, ngele owa hala oothewa to yi poothewa to kutha oothewa, ngele owa hala omagadhi to yi pomagadhi to kutha omagadhi. Ano osha ninga oshipu okulanda.

Aantu oyendji mboka haya kala ya hala omagumbo ohaya yi owala koombanga etaya pewa ko omikuli opo ya vule oku tunga omagumbo gawo, shampa ne yapewa ko omikuli ohaya kala ne taya futu oomvula noomvula.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek, ombaanga ndjoka yi lilepo oshigwana noyi holike koshigwana. Ombaanga ndjika ngele owa yimo iho popi elaka lyopambelewa oto vulu oku kwathelwa melaka ndoka ngoye ho popi, ano ombaanga ndjoka yi lilepo oshigwana noyi hayi kwathele aantu yawo.

Kehe omvula aantu mba haya longo oongodhi ohaya kambadhala opo ya longe ko ongodhi ompe ndjono hayi kala lela yi li pondondo nopomuthika gopashinanena, mono unene aanyasha haya vulu okuyi longitha nohayi landwa lela kaantu mboka ye na oshimaliwa.

Omuntu ngele okwahala oshitukutuku ina pumbwa okukwatakwata. Otayi owala kombaanga , eta pewa omukuli ngoka ta kala tafutu kehe komwedhi , opo apewe oshimaliwa shoka takala taka landa ohauto ye ndjoka ahala yemwene.

Omuntu ngele okwa hala ohauto ndele ke na oshimaliwa sha gwana, oha vulu woo okuya kombaanga hono ta vulu oku pewa omukuli ,opo avule oku landa ohauto ye takala ta futu kehe omwedhi opo agwanithe.

Aantu opo ya mone iiyemo yokwiikwathela, ohaa ndulukapo iinima mbyoka ye wete kutya oyo hayi kala yapumbiwa ,ngaashi iitaafula niipundi. Kehe megumbo oha mu kala mwa pumbwa iitafula niipundi opo aantu kaya kale omuntumba pevi.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala gaayoloka nogendji, ngoka aatalelipo taya vulu okuyako, opo yaka kale ko, nenge yaka thuwe po, yo yaka tale nkene geli.

Omuntu ngele owa hala okutuma oshimaliwa shoye, kashi na nduno kutya oshithike peni, oho yi owala poombaanga, to tula mo oshimaliwa shoye, to tula mo oonomola ndhoka wa hala wu shi tumine, sho osha thika kumwene.

Aatalelipo nenge mboka yeholee inima yahongwa ohaya yi komahala hoka opo ye kiitalithe nomeho yo yaka mone iinima ya yolokathana mbyoka ya hongwa nosho tuu.

Omuntu owapumbwa okukotoka unene ngele owuna ombaanga, oshoka omuntu otavulu okukudhengela tati okwatumwa kombaanga ashike nani iifundja. Ngoye owapumbwa okukala tokwatathana nombaanga opo wuuve ngaa ngele oshili nenge kaishi oshili.

Oombaanga ngaashi obank Windhoek ohaya unganeke omathigathano ga yooloka, mono tovulu okusindana oshimaliwa shi ikwatelela kwaa shoka tashi sindanwa, nenge nokuli tovulu okusindana ohauto.

Oto vulu okumbaangela kondje iimaliwa yoye ngele kayi shi oyindji. Ano ino pumbwa okumona iihuna toyi meni lyombaanga opo wuka mbaange iimaliwa ashike oto vulu okumbaangela kondje.

Aatondoki mboka haya tondoka noombasikela ohayi ithanwa ya ka tondoke kuudhano mboka hawu e twa po kombaanga ndjika hayi ithanwa Nedbank, opo nee mboka ya tondoka nawa ohaya pewa oshimaliwa shi thike poondondo dhawo.

Inopumbwa okuholola omauyele goye go paumwene unene ngele omuntu te ku dhengele te ga pula ano ombaanga ndyoka ha yi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aantu opo yakotokele ookalyamupombo.

Ino pumbwa okumona iihuna, ashike oto vulu okwiishangitha nombaanga ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana , wu shangithe ohauto yoye opo uuna ya yi moshiponga nenge ya teka, oto vulu okukwathelwa kombaanga opo yi pangelwe.

Oombanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek okwali yina ethigathano mono omuntu to vulu okulongitha okakalata koye toka longitha okulanda peha lyokulanda noshimaliwa peke, po opo ne to vulu oku sindana iimaliwa, po opo ne pwali pwakuthwa ngoka oye asindana oshimaliwa shoka.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omikuli moka to vulu okulongitha omukuli ngoka okulanda iimuna . Oto vulu okuya kombaanga kokwene eto faalele uuthemba woye oshowoo oombapila ndjoka ya za kiilonga yatale kutya oho futwa ingapi, opo wu vule okupewa omukuli ngoka.

Aantu mba yena iimaliwa oyindji ohaye yi tula koombanga opo yi longithwe. Yo sho tayi ka zako ohayi ziko ya gwedhelwa. Po opo nee aantu haya kala haya ithanwa aayamba.

Iiyamakuti oya gamenwa kepangelo. Ngele owa adhikwa to dhipaga oshiyamakuti oto mangwa nenge wufutithwe oshoka sho nasho oshina uuthemba woku kala shina omwenyo.

Ino pumbwa okukala to mono iihuna unene ngele owu hole okukanga oshoka eshina ndyoka hali kanga olya tulwa kombiliha lela mono to vulu oku li ilandela nokukala to kanga iinima yoye wu li megumbo.

Ngele ta shiya poku landitha, aantu yamwe oyena oofaalama mpoka yena iikunino mpoka haya kunu iiyimati ya yoolokathana osho woo iikwamboga, mbyoka ngele ya ya pi nenge yaadha oha ye ya nee tayeyi landitha komatala, yo aantu taa landa.

Ombaanga yopashigwana ohaye ende noosikola mono haya longo aantu nokupukulula aantu unene aalongwa kutya otaya vulu woo okukutha oongunga, ndhono taya vulu okukala taya futu opo yi ikwathele.

Owa pumbwa oku landa nokakalata koye kombaanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek, opo nee to vulu oku isindanena oshimaliwa shoka to vulu nenge tashi vulu oku ku fala kehala lyontumba, hono inoo enda ko nale.

Oto vulu okulanda oshiyenditho shoye to longitha ombaanga ndjoka hayi ithanwa Standard bank, ano oto vulu okupewa omukuli nenge to kwathelwa oshimaliwa shontumba, shono to vulu okushi longitha okulanda oshitukutuku shoye.

Aantu yamwe oyena uunongo, woku honga iinima, ngaashi okuhonga nenge okupangela iipundi, oombete, niitaafula. Yamwe uunongo mbono oyewu kutha koosikola hoka kwali yaya.

Aantu ohaya landitha iikutu yamwe ohaya landitha iikutu ndyoka yazalwa yamwe ohaya landitha iipe. Ngele taya landitha ohaya monomo nee iiyemo mbyoka taya vulu okulongitha nokwiikwathela kuyoyene.

Moshilongo shetu omuna omahala gomanwimo mono aantu hayayi yekiikuthe omanota, ano hamu landithwa iikunwa, omaviinu, ngoka haga kolitha naangoka ihaa ga kolitha. Unene aasamane omo toya adha oyendji.

Iimaliwa yoshilongo shetu oyina oongushu okuyeleka niilongo yilwe ,ashike omuntu oto kunkililwa opo kutule oshimaliwa kokana oshoka oha shi ende monyala dhayolokathana na ohashikwata oombakiteli.

Omuntu ino pumbwa oku enda koompadhi, ngele kuna oshimaliwa sha gwana oto vulu okuya pombaanga ndjono hayi ithanwa oBank Windhoek , opo wuka popye nayo, ne muka ye moonkundathana, ngoye wu vule okukwathelwa opo wu lande oshitukutuku shoye shoka wa hala.

Ngele owa longitha okakalata koye kombaanga ndjoka yotango yopashigwana, oto vulu okukala wa pewa sha kombaanga ndjoka , ano to vene sha okuziilila kombaanga.

Ombanga yotango yopashigwana oye eta po omukalo ngono tovulu oku longitha okakalata koye moongeshefa uunene dhoka oonene opo wuvule okulanda iipumbiwa yoye. Ino pumbwa owala oku kala wuna oshimaliwa peke ashike oto vulu wo okulongitha okakalata kawo.

Aantu opo yamone iiyemo yo kwiikwathela oha yeta po oongeshefa dhawo dhono taya landitha iinima ya yoloka ngaashi iikunwa, iikulya nosho tuu opo yamone mo iiyemo.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oStandard bank oya kunkilile aantu mboka haye yilongitha opo ya kale yeli uupathi oshoka opu na aantu mboka taya toto omahokololo kaage na uushili opo yalile aantu iimaliwa yawo.

Oombaanga odho oompungulilo ndhoka aantu oyendji haa longitha okupungula iimaliwa yawo, unene ngele kaye na shoka taye yi longitha pethimbo mpoka. Moombaanga nenge moompungulilo ohayi kala ya gamenwa shivulithe ngele yi li kolutu, nenge ngele ya pungulwa momagumbo gawo.

Oombaanga nenge omahangano gamwe oge na shoka hashi ithanwa o-funeral cover, mpono omuntu ho nanwa okamaliwa okashona kehe komwedhi hono haka kala po opo ngele toka sa otaka vulu okukukwathela, ko otaka vulu okukwathela poshituthi shoosa opo mboka yopopepi nangoye kaaya ka mone iihuna.

Omuntu ngele owuna ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek. Oto vulu okutuma oshimaliwa wuli nenge omegumbo nenge mombete yoye yokulala, oshoka oto longitha owala ongodhi yoye yopeke to Kala wu na onomola hoka to tumine.

Aantu ngele yayi koshilongo shimwe shilili ,ndele owuna iimaliwa yokoshilongo hoka wa zi, oho vulu owala oku taambathana , to shendje ngoye to pewa iimaliwa yomoshilongo shoka wuli, ngoye to gandja iimaliwa yokoshilongo shiyaka ,ano to shendje iimaliwa.

Moongeshefa odhindji omuntu ngele tolanda iinima yoye ohokutha iinima yoye totula mokatemba, toyi peshina mpoka pu na okompiuta, pu na omuntu ngoka teku dhengele iinima yoye, eto mu pe oshimaliwa ngoye tolanda shoka wa pumbwa.

Nedbank oku na ethigathano lyoku tondoka. Kehe ngoka wa hala oku kutha ombinga oto futu oodola ethele nomilongo ntano nomwakwatelwa okambindja hoka toka pewa.

Oto vulu oku ileshela okambo hono kanyolwa komunyoli gontumba, hono takapopi nkene wuna okukala wuna oshimaliwa nankene tovulu okukala toyambulapo aantu monkalamwenyo yoye uuna tashiya pashimaliwa.

Ngele owu na oshimaliwa kaashi shi shoshilongo shetu oho vulu okuya opo wu shi shendje. Shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa shono, opo ngaa ho pewa oshimaliwa shi thike mpoka. Omahala oga yooloka moNamibia.

Aantu ohaya ningi oongeshefa dha yooloka, mono taya vulu okulanditha oompumbiwa ndhoka ye wete kutya odho hadhi pumbiwa moonkalamwenyo dhaantu dhesiku kehe. Aantu ohaya landitha, opo ya vule okumona mo iiyemo mbyono taya vulu oku ikwathela nayo.

Oombaanga ihadhi gandja owala omikuli dhokutunga omagumbo nenge dhokulanda iihauto, ashike oho vulu okupewa omukuli ngono to vulu okutameka nago ongeshefa yoye opo wu kale wu na iiyemo mbyono tayi vulu oku ku kwathela.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa standard Bank Namibia otayi kunkilile aantu yiikwatelela kookalyamupombo mbono taya longitha uulingilingi wokomalungula , mono taya toto po oonkundana nenge iinima mbyoka kaayi li mondjila, yo Kaayishi yoshili.

Moongeshefa odhindji omuntu ngele tolanda sha oshoka ongeshefa ohadhi kala onene omuntu oho kutha ne okambamba moka omuntu omo hotula oompumbwe dhoye adhihe dhoka wahala opo ne otoyi peshina eto futu shoka wahala opo ne toyi nompumbwe dhoye kegumbo.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa obank Windhoek, oya huma komeho, mpono aantu ihaya mbaangele owala meni, ano haya tula mo iimaliwa yawo meni, ashike oho vulu woo oku tula mo iimaliwa oku pitila kondje hono, hoyi owala no ka kalata koye niimaliwa, eto tula ko iimaliwa yoye, mboka wa hala oku tula mo mombaanga.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa (Bank Windhoek), oya ndhindhilike kutya mboka haye yi longitha, oya pumbwa wo okusilwa ohenda. Mpoka ne tayi shunitha iihohela yawo pevi, opo ya vule okukwatela mo kehe gumwe nokukwathela kehe gumwe.

Aantu oyendji oyena oongeshefa dhoka haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu, iikulya moka haya landitha opo yiimonene mo iiyemo mbyoka tayi iikwatehele nayo osho wo okukwathela omaluvalo gawo miinima ya yoolokathana.

Aantu otaya kunkililwa opo ngele taya taamba oshimaliwa uunene okuza kaantu aakwawo opo ya tale ngele oshimaliwa osho ngaa nenge pamwe oshimaliwa kashishi sho shili nokuli, oshoka aantu oyendji paife oyiininga aakengeleli.

Uuyuni owa huma komeho, omuntu oho pumbwa aluhe okuya kombaanga wukanane iimaliwa yaashoka wapumbwa, ashike oho vulu okulanda shoka wapumbwa tolongitha okakalata koye kombaanga. Toyi ashike peshina ngele wa mana okukonga shoka wapumbwa eto suwapa nokakalata koye opuwo ngawo owafuta

Oto vulu okulanda ongodhi ndjoka yopashinanena kositola ndjoka haku landithwa oongodhi ndhoka dhopashinanena, ano ino pumbwa okukala to mono iihuna, oto vulu owala okuya kombaanga hoka to vulu okupewa oshimaliwa.

Omuntu kehe okwa shitwa nomagano ge. Aantu yamwe oya shitwa nomagano gokuthaaneka mpono ha vulu okuthaaneka kehe shoka e wete komeho ge, opo nee ethano ndoka oha vulu okuli landitha po nenge okuli ulikila aantu, naantu ngele yeli hokwa ohaya vulu okuli landa po nenge yemupe omukumo kutya ye ota vulu okuninga sha monkalamwenyo.

Aantu oyendji ya vule oku ikwathela nenge oku kwathela oyana nenge aakwanezimo yawo oya kongo po ondunge, opo ya kale taya landitha iinima ya yoolokothana ngaashi iikutu, oongaku nosho tuu.

Aantu otaya kunkililwa opo yakaleke uuyelele wawo wopumwene unene mboka hawu longithwa koombaanga opo kaye wugandje nando okomuntu oshoka omakengelelo oganinga ogendji.

Aantu yamwe oyena uunongo ano mono taa vulu oku eta po oshinima shontumba ngaashi osikopa ndjono yiikutu omuntu ta vulu owala okulongitha oshopilangi oshilangi osho oshinima shono hashi vulu okuninga oshinima shontumba ngaashi osikopa ndjono yiikutu omuntu ta vulu owala okukutha oshipilangi ,oshipilangi osho oshiniam shono hashi vulu okupangelitha iinimaano.

Aantu oyendji oyena uunongo mboka ye wu likola koosikola hoka ya yile ko e taya longwa nkene yena okunduluka po iipundi, oombete niinima yilwe mbyoka haa vulu wo okuninga ku yo yene yo taya landitha opo yi imonene mo iiyemo yawo mbyono taa vulu oku ikwathela nayo.

Omuntu oto vulu okugandja omukuli shaa owala omuntu ngu tope omukuli we mwiinekela ano oto vulu okutotapo ongeshefa yoye yokugandja omikuli shaa owala weyi shangitha kehangano.

Aantu ohaya landa iipumbiwa yawo moongeshefa ngaashi iikulya, iikutu, oongaku nosho tuu. Ngele owa pumbwa sha otoyi owala mongeshefa nenge mositola lyontumba e to kutha shoka wa pumbwa e to futu.

Aantu yamwe oyena oongeshefa dhiimeno mono haya kunumo uumeno tayewu kunu moondooha nenge mooshako shampa wamene yo tayewu landithapo opo aantu yekewu kune yo yakale yena omiti ominene.

Uuna ngele tashi ya wa hala okutseya uuyelele kombinga yombaanga yotango yopashigwana oto vulu owala oku ka talela po okatala hoka kombaanga yotango yopashigwana kohotela ndjoka hayi ithanwa oMercure momasiku 14 sigo 15 Novemba.

Kehe mositola omuna eshina lyokudhengitha, ngele wakutha shoka wahala moolaka ohoyi peshina mpoka wuna okudhengitha shoka wahala oku landa. Ito vulu oku zamo ino futa.

Aantu ngele taa yi koondoolopa dhimwe, oho vulu okukonga ehala mpoka to ka lala, ngaashi moohotela. Ano ino pumbwa okukala to lala pondje, to si uutalala, ashike oto kongo owala ehala ndyoka li na ombiliha.

Ohapu kala aatondoki ya yoloka mboka haya tondoka koomasikela nangu ne eya tango oha futwa shi ikwatelela kutya okwa thiki mominute dhi thike peni.

Ino pumbwa okukala tomono iihuna, uuna omukwapata gwoye gumwe a kana po. Ashike owa pumbwa okukala to kuthwa okamaliwa kashona kombaanga yoye kehe komwedhi, hono taka vulu oku ku kwathela uuna pweya uudhigu.

Ino pumbwa okukala topula aantu yekukwathele oshimaliwa, ngoye wudhi fute nale. Ashike oto vulu okuya owala kombaanga, e to pewa oshimaliwa, shono tokala tofutu, ethimbo kehe ndono weshimono. Ano ino pumbwa okumona iihuna

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ohayi gandja oshimaliwa shontumba shono hashi gandjwa kwaamboka ye hole okudhana etanga lyomokambamba, lyokoompadhi ndoka hali dhanwa kaamati oshowo kaakadhona.

Mokati ketu paife omuna aakengeleli. Mono omuntu ha vulu okudhengela mukwawo tati okwa tuma oshimaliwa kongodhi ye, natume onomola ndjoka yili kongodhi ye opo oshimaliwa shigaluke ano kotoka waaninge oshihakanwa.

Ombaanga ndyoka hayi ithanwa o Bank Windhoek, oyili moondolopa dhayooloka ngaashi, omotjiwarongo, okoshifo, omoshiwakopo, omoshakati, nomongwediva. Ano inda wuka talelepo oombelewa dhawo.

Aantu mboka ye na uunongo nuulongelwe wokunduluka po iinima ohaya nduluka po iinima mbyono taya vulu okulanditha, opo ya vule okumona mo iiyemo mbyono taya vulu oku ikwathela nayo noyana naapambele yawo.

Moshilongo kehe omuntu iho longitha iimaliwa yiilongo iikwawo ashike oho longitha iimaliwa yoshilongo shoka . Po opo ngele owiiyadha wu na oshimaliwa shoshilongo shimwe ndele owuli moshilongo shoka oto vulu wu ka shendje. Ano omu na ombelewa moka omuntu to vulu wu ye eto ka shendja wu pewe iimaliwa mbyoka yoshilongo moka wu li.

Uuyuni paife owa shendja, aantu oya huma komeho. Omuntu ngele okwa yi pombaanga nde okwa adha pu udha oha vulu owala okuya mositola eta landa okayima okashona ye tayi peshina opo nee ta gandja okakalata nokunana ko oshimaliwa shoka a hala.

Ombaanga lyoStandard bank oyina ethigathano ndyoka tali hulu mo 31 Decemba 2024 mono ohauto yondunda mbali toToyota Hilux tayi venwa po.

Ombaanga yobank Windhoek otayi kunkilile aantu kutya ngele owadhengelwa nengè washangelwa komuntu tati futà oshimaliwa shontumba, oshoka owa sindana oshimaliwa shontumba otashi ekengelelo.

Aantu paife oya huma komeho ihaya lala we koombete dhomapokolo, ashike paife ohaya landa oombete ndhoka dhina omatalashe, oko ya kale taya lala, ano paife uuyuni owa huma ko lela.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oNedbank otayi ka kala komauliko giipindi koRundu. Aantu ayehe otamu hiywa opo muka tale okatala koNedbank, ngoye wu mone uuyelele awuhe mboka wa pumbwa.

Ino pumbwa ku kala to yogo nomake, ashike oto vulu okwiilandela eshina ndyoka li li kombiliha lela mongaashingeyi, ndyono lyali li na omayovi gahetatu nomathele gaheyali nomilongi omungoyi nomungoyi, ashike payife oli na omayovi gaheyali omathele omungoyi nomilongo omungoyi nomungoyi.

Aantu mongashingeyi ngele okuwete kutya okwa pumbwa sha , ohayi owala pomahala mpoka hapu gandjwa omikuli eta kutha omukuli ngoka ewete kutya otavulu okugufuta . Oha vulu okulongitha mwaashoka apumbwa nenge ahala.

Mongaashingeyi omuntu otovulu okulanda kehe shoka wapumbwa mongeshefa kehe ndjoka muna oshipumbiwa shoka wapumbwa. Oto vulu okulanda iikulya yoye tolongitha oshimaliwa peke nenge okakalata kombaanga ndjoka ho longitha.

Aantu yamwe oya shitwa yena omagano ano haya ndulukapo sha nonande ina ya ya koskola. Ohaya vulu okunduluka po nenge oshitaafula, nenge oshipundi, nenge ombete ndjono taya vulu okulanditha opo ya vule ikwiimonena iiyemo.

Opu na oositola dha yoolokathana ndhono hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi oositola dhimwe ohadhi landitha iipumbiwa yomookombitha mbyoka unene oomeme oyo haye yi landa, oshoka oyo unene ye shi shoka sha pumbiwa mokombitha.

Aantu oyendji ohaya ndulukapo iinima ngaashi iitafula, iipundi, oosikopa nayilwe oyindji. Mbino ohayi yi etapo ne ngele yena uunongo woku shininga nenge yahile kootundi.

Aantu unene mboka yeli kuushayi, ngele tashi ya poombaanga, unene ombaanga ndjoka hayi ithanwa standard Bank, ohayi ende yuuka komikunda nokuushayi opo yaka kwathele aantu yawo mboka ihaaya vulu okuthika koondolopa.

Opwa patuluka ositola ompe, omaalaka ndjoka hayi ithanwa Hood Mart. Mositola mono ohamu landithwa nee iikulya ya yoolokathana, nopo nee oto indilwa opo wu ka lande nenge wu ka tale shoka to a dha mo wa panda.

Omuntu oto vulu okulongitha okakalata hoka kombaanga yotango yopashigwana okulanda mositola ndjoka hayi ithanwa oNictus po opo nee oto kuthilwa ko kwaashoka ngoye to landa. Shino oshe muningila oshiwanawa opo kaamu mone iihuna ne mu vule okulanda shoka mwa hala.

Aantu mba ye na oohauto olundji ohaya kala ye na wo mpoka ohauto ngele ya teka ota vulu okuya ye ta kwathelwa a pewe yimwe oshoka oha kala ta nanwa shoka hashi ithanwa Insurance kombanga.

Aantu oyendji ohaya kutha omikuli koombanga. Iimaliwa mbyoka oha yeyi longitha nee oku tunga omagumbo gawo, oku landa iihawuto oshowo oku ninga oongeshefa dhawo. Aantu yamwe ohaka nyengwa nee oku futa omikuli dhoka no hashi ka eta uupyakadhi opo ya kuthwe iinima yawo yongushu.

Aantu yamwe oye na uunongo sho osho haya nduluka iipundi, iitaafula niinima iikwawo mbyono haye yi nduluka pamuthika gopashinanena. Ano aantu ngele oye yi mono ohaye yi panda nohaye yi landa.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oya andjakanekwa oshilongo ashihe , ano kehe mondoolopa omuna oshitayi shayo , opo aantu kaaya kale taya mono iihuna okuya koondolopa dhimwe dhiili shoka mondoolopa yawo kamuna sha. Ombaanga ndjoka oyeshi ningile oshipu kaantu.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana oye eta po omukalo moka oshimaliwa shoye shoka totumu nenge to tuminwa shi kale sha gamenwa. Ano oho pewa nee onomola ndjoka ongoye owala hoyi mono nenge hokala wuyi shi.

Oto vulu okukala tonanwa okamaliwa okashona hono taka vulu okukala takekeku kwathela uuna ngele tashiya kiinima yanika oompango niinima ya nika ooveta. Inopumbwa Okumona iihuna.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa o mBank Widhoek olundji ohayi takamitha lela opo oshimaliwa shaantu kaashi yakwemo. Ano ngele oya mono kutya uuyelele woye owuniwe kaantu ya yooloka, ohaye ku tseyithile no katumwalaka.

Aantu otaya indilwa opo ya kwate nawa iimaliwa. Ano ngele oto gandja omagano giimaliwa, ino pumbwa okuyi tonya e toyi ningi yafa oongala ashike, oto vulu owala okuyi gandja ngaashi yi li ngaaka, opo kayi ze ongushu.

Oositola odhindji nkene dhi li po odha topolwa nawa ano omahala kutya kombinga huno okuna shike, kombinga hwiyaka okuna shike. Ano kombinga huka okuna iikunwa, huno okuna omalovu, huno okuna iikulya yatelekwa nosho tuu, opo mu kale muna elandulathano yo aalandi kaaya ngwangwane.

Oombaanga odha huma komeho . Uuna omuntu ahala oku tuma oshimaliwa ku mukwawo ndele ye kena ombaanga ndjoka omuntu ohavulu owala oku tuma oshimaliwa ye ngwiya teshi nanako kutya nee kena oka kalata kombaanga ndjoka.

Omuntu oho vulu oku tala kombaanga yoye tolongitha owala ongodhi yo ye yopeke. Ano to ningi owala okanyothi oyimwe one onola okanyothi ondatu ombali oyimwe noka hasha ngoye to tulamo oonomola dhoye dhopawumwene ndhoka wahala opuwo owa tala kutya owunako ingapi oku ziilila kongodhi.

Opuna ohangano ndoka hali ithanwa Hollard. Hollard ehangano ndoka hali shangitha aantu, kutya ne aanuulema, aakulupe, aanyasha, omuntu oho kiityangitha ne opo uuna wakanako kombanda yevi, owuna ngaa okamaliwa koye hoka kapungulwa mpeyaka kekukwathele nenge kakwathele aamoye mboka tothigi kombanda yevi.

Ombaanga yotango yo pashigwana oye etamo omukalo ngoka omuntu to vulu oku landa no ka kalata, kutya kuna iimaliwa peke. Ano ngele to landa no ka kalalata iho nanwa sha ashike oshali shamuhongi.

Omuntu manga inoo landula oonkundana dhoko malungula, owu lesha ngaa nawa nokupulakena nawa, oshoka dhimwe kashishi dhoshili, ano kotoka opo waafundjwe ngoye kuukengelelwe kaakengeleli mboka inaaya hala okwiilongela.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek otayi ithana aatondoki ayehe, kehe ngoka ha tondoka oshinano oshile nenge oshifupi. Otwi ithanwa opo wuye kethigathano lyokutondoka wuka tondoke ,otapu ka kala puna omagano ngoka taga sindanwa kaantu.

Aantu oyendji oye hole iinima iiwanawa. Ano ohaya landa oombete dhoka dhopashinanena, taya landa iitafuula nakehe shimwe shoka shopashinanena shoka sha ndulukwa nawa notashi nana omeho gaantu.

Aantu oyendji oyena uunongo moka haya vulu okundulukapo iinima kuyoyene. Oyena oositola mono haya vulu okulanditha omapaya, oongaku, uundjato nosho tuu.

Omwiilongi kehe ngoka keena oshimaliwa shokutameka osikola, otavulu okuya kombaanga ndjoka hayi ithanwa Standard Bank, opo a kapewe omukuli gwokwiilonga. Ano oto faalele owala uuthemba woye.

Aantu yamwe kayena owala oongeshefa dhiikunino ano dhiilunomwa ashike yamwe oyena oongeshefa dhiikutu mono haya landitha iizalomwa mbyono hayi landwa kaantu ya yoolokathana.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek ohayi vulu oku gongela oshimaliwa shono hashi kwatha aantu mboka yena uuvu mboka hawu ithanwa oCancer. Ngele omuntu okwa monika nee e na oCancer oha vulu oku kwathelwa noshimaliwa shoka, mokumu kwathela moku landa oopela oshowo miinima yilwe.

Kotoka, oshoka aantu mboka haya kengelele aantu olundji ohaya lombwele aantu, ano haye ya tumine etumwalaka kutya galula etumwalaka ndyoka nenge wu popye oonomola ndhoka dhi li metumwalaka, oshoka oye ku tumina iimaliwa papuko, ano kotoka opo waa popye onomola yasha, oshoka iimaliwa yoye kombaanga otayi vulu okukuthwa ko.

Aantu yamwe oyena omagano gayoloka mono haya vulu oku etapo sha no kundulukapo sha ngaashi iipundi, oshipundi ngele eshi ndulukapo oheshi landitha nee kombiliha nenge komwalu ngoka gwiikwatelela kiinima mbyoka aalongitha.

Aantu oyena uunongo wayooloka. Ohaya vulu oku nduluka po oosikopa nenge iitaafula mono omuntu ha vulu oku yi landa. Ngele omuntu ta landitha iinima mbyoka oho vulu oku mona mo iiyemo mbyono to vulu oku iikwathela nayo.

Omuntu inopumbwa okukala tokuutumba kiiti ngele wuli megumbo lyoye ashike owapumbwa okulanda oshitaafula shono shina iipundi yagwana nawa hono to vulu okukala tokuutumba ne tamulile poshitaafula shimwe naanegumbo yoye.

Ombanga ndjoka hayi ithanwa ombanga yotango yopashigwana paife oye etapo omukalo gwoku longitha ongodhi una wahala oku ninga kehe shimwe kutya nee oto tumu oshimaliwa nenge ogweye totala kutya kombanga yoye owunako ingapi.

Ombaanga yoNedBank otayi ithana aatondoki ayehe. Kehe ngoka to vulu okutondoka opo wuki ishangithe. Mpono to ishangitha noodola omathele gatatu nomilongo ntano opo wuka tondoke. Omwa kwatelwa nee okambindja hono to pewa. Ngele nee oweya tango oto vulu okupewa epapa.

Uuyuni ngashingeyi owa huma komeho, aantu paife ihaya nyola we aluhe momambo nenge haya lesha momambo, ashike ohaya vulu wo okulongitha uutekinolohi ngaashi ookompiuta, oongodhi nosho tuu.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek otayi lombwele aagandji yiilonga ayehe opo kaya fute aanilonga yawo peke, ashike otaya vulu wo okuya tumina oshimaliwa taya longitha ombaanga oshoka omu na omukalo omupe gokutuma oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyali yina ethigathano, mpono aantu yali yayi methigathano moka mwazi yamwe mboka yasindana nakehe omuntu okwali a pewa oodola dhaNamibia omayovi gaali nomathele gatano.

Uuyuni payife owahuma komeho aantu pokukala taya enda enda oyaza po, ohaya longitha owala oongodhi dhawo dhopeke opo ya vule okutuma oshimaliwa nenge okuninga kehe shoka ya hala okuziilila kombaanga.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Nedbank otayi ka kala komaulukilo ngoka taga ka kala koRundu. Oto indilwa nduno opo wu ka talele po okatala kawo ngoye wu uve uuyelele owundji kombinga yawo.

Opuna ombanga ndjoka yotango yopashingwana hoka ngele wuna omawuyelele ngenasha nombanga ndjoka tovulu okudhengela ko 061306081 opo wupewe omawuyelele.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lombwele antu kutya ngele owa hala okulanda ohauto yoye oto vulu owala okuya kuyo, opo ye ku pe omukuli wu vule okulanda ohauto ndjoka wa hala.

Omuntu oto vulu okupungula oshimaliwa shoye kombaanga ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashiganwa ano oshimaliwa shoye shono to vulu oku shi longithwa uuna we shi pumbwa lela nenge to shi longitha kiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yoye.

Aantu mongaashingeyi ihaya kuutumba we kiiti ngaashi nale. Ashike mongaashingeyi aantu oya ndulukapo iipundi mbyoka yopashinanena, mbyoka ya longwa momafulafula, hoka oko haku kuutumbwa.

Moshilongo shetu omuna iimaliwa ya yoolokathana mbyoka hayi longithwa oku landa uunene omafo ngaashi oondola omulongo, oondola omilongo, omilongo ntano, ethele nomathele gaali mbyono oyo iimaliwa yomafo mbyoka tuna moshilongo shetu nonande pwagwedhwa yimwe ashike mpaka opuna iitano.

Moshilongo shetu kamu na owala iimaliwa yomafo, ashike omu na wo iimaliwa iikukutu ngaashi oodola ntano, odola , osipenitha, othilinga, iithilinga itano nosho tuu.

Ino pumbwa okukala to mono iihuna , ano tosi uutalala unene ngaashi pethimbo ndika lyuutalala . Owa pumbwa oku ilandela ekopi lyoye Ndola lyaya kombiliha lela paife li na owala N$599 , li li koositola ndhoka hayi ithanwa Nictus.

Oto vulu wuye kositola ndjoka hayi ithanwa AVO wuka landeko iipumbiwa yoye . Unene ngaa iikwa tekinologi iikwa kompiuta. Ohaku kala nee nande owili ndjono to adha yina ombiliha.

Aantu ngele yahala ohouto , ngumwe ngele kena oshimaliwa shangwana ohavulu okuya kombanga hoka havulu oku pewa omukuli ngoka tavulu okulanda nango ohouto ye takala tananwa kehe komwedhi sho tayeya.

Mongaashingeyi uuyuni owa huma komeho, mono aantu ihaya landa we owala ngele yena oshimaliwa peke ashike oha vulu wo okulanda ngele e na okakalata kombaanga hoka kuna oshimaliwa peha lyokutumba oshimaliwa peke.

Kehe moodoolopa omuna oshitayi shombaanga ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana, moka kehe omuntu tavulu okuya pehala mpoka eta nana oshimaliwa nenge eta tula ko oshimaliwa she kaapuna uupyakadhi nenge eyimbo lyasha.

Ino pumbwa oku kala to mono iihuna, unene ngele tashiya pa shimaliwa ashike oto vulu okuya kosikola nenge oku ilonga nkene wuna oku etapo oshitaafula, oshipundi. Shampa nee wi ilongo oto vulu oku etapo ongeshefa yoye yoku ninga iitaafula niipundi ngoye to imonene iiyemo.

Kehe ethimbo opu na shoka aantu haya landitha. Ngele ethimbo ndyoka olyo ku teya aantu oyendji ohaya kala ye na oofukwa taya landitha. Ohaya landitha iilya niinima iikwawo mbyoka hayi teywa ya za momapya.

Ombanga yaNetbank otayi hiya aatondoki mboka haya tondoka iinano iile opo yaka tondoke. Otayi indilwa yi ishangithe noondola ethele nomilongo ntano, moondola ethele nomilongo mono omwa kwatelwa okambindja hono ho pewa.

Aantu yamwe oyena omagano ngono mono haya vulu okwetapo iinima yayoolokathana ngaashi Iipundi , iitaafula noshotuu. Ngele yeyi ndulukapo, ohayeyi landithapo kondando ndjoka tayi vulithwa kukehe gumwe.

Ositola kehe oyina shoka hayi landitha, oongeshefa dhimwe ohadhi landitha iikutu, dhimwe iikulya, oongaku , uundjato noshotuu. Ano kehe moositola omuna shoka hashi landithwamo ngaashi dhimwe ohadhi landithwa Iikulya yatelekwa nale.

Oombanga odhindji odhahuma komeho mono odhindji hadhilongitha ongodhi dhopeke, mono omuntu peha lyokwenda aye kombanga opo akatume oshimaliwa hatumu owala nongodhi ye tatala wo kutya kombanga ye okunako ingapi oku pitila mongodhi.

Iilongo oyindji oya longa omafo gena iimaliwa iinene yi vulithe ngaashi omoshilongo shetu. Moshilongo shetu oshimaliwa shefo shili mo oshinene omathele gaali ashike tashiti nande iilongo yimwe oyina iimaliwa iinene yomafo otashi vulika kaayina ongushu ngaashi shetu shaNamibia.

Ongeshefa yii kutu, mono aantu ha ya yi yekii landele iizalomwa yawo ngaashi oohema, oombulukweya oongaku na yilwe oyindji. Aantu opo ya kale taya monika nawa, oya pumbwa oku ya mostola yiikutu etayi ikuthilemo shoka yo yapanda.

Ngele owa mono kutya pombaanga opu udha, unene ngele oho longitha ombanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek oto vulu owala oku ya mositola to landa okayima okashona hoka to vulu to pewa oshimaliwa shoka wa hala.

Kala wa kotoka. Eto kala wushi kutya uuyelele wuni wuna okukala wa gandja kaantu shina sha nombaanga yoye. Nuuyelele wuni wuna okukala inoo gandja opo iimaliwa yoye kaayi kuthwe ko kombaanga ngoye kuuyakwe kaashili paveta.

Aantu oya pumbwa oku kala yakotoka unene ngele tashiya pombaanga oshowo uuyelele wopawumwene mboka hawu longithwa moombaanga. Ngele owa dhengelwa komuntu tapula uuyelele woye ino pumbwa oku gandja opo kuu kanithe iimaliwa yoye oshoka ngele owe wu gandja oto kanitha oshindji.

Payife oombaanga odha huma komeho mono omuntu tovulu okulanda nokakalata koombaanga yo Netbank, ngoye topewa woo oshimaliwa peke oku za kombaanga yoye hoka.

Aantu oyena uunongo wayooloka mpono omuntu havulu okuhonga nenge okundulukapo oshinima shoka hashi vulu okunana aatalelipo nenge aalandi opo nee tavulu okumona iiyemo.

Oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga moositola ngele to landa sha. Opo kuukale to mono iihuna uuna kuuna oshimaliwa peke, nenge ombaanga yu udha nenge yili kokule.

Kotoka opo kuulilwe iimaliwa yoye. Aantu oyendji paife ohaya longitha owala onomola ndjoka haya tumu kongodhi yoye, yo taya ti yi gandja, opuwo ngaaka owa lilwa oshimaliwa shoye kombaanga.

Omuntu otovulu okulongitha ongodhi yoye yo peke wutumine omuntu oshimaliwa ngele oto landa sha otovulu owala okutuna oshimaliwa tolongitha ongodhi yoye ngele kunasha oshimaliwa peke.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Ned bank oyali ya ningi ethiga thano, djoku thigathana po moku tondoka taku longithwa oombaskela aantu ngele nee wa vene oho pewa nee oshimaliwa shoye.

Omuntu kehe ota kunkililwa kutya kotokela ookalyampombo naakengeleli mboka inaya hala okwiilongela, ashike oyahala owala okulila aantu nokuyakutha shoka yalonga nuudhiginini.

Aantu yamwe oyena uunongo mono haya vulu oku nduluka iinima ya yooloka ngashi iitafula, oshi taafua teshi nduluka nomuntu ngoka teshi landa oha kala lela atsuwamo, eshi panda noonkondo.

Aantu mboka yena uunongo ohaya hongo iinima yayooloka nohashi nana ohokwe yaatalelipo, opo yeye yatale shoka shahongwa nenge shoka shalongwa yoya vule okulanda. shino ohashi humitha eliko lyoshilongo pombanda.

Aantu mboka yena uunongo woku eta sa ohaya vulu oku nduluka noku pangela iitafula mbyono haya vulu okuyi landitha opo ya vule okumonamo iiyemo mbyono taya vulu oku ikwathela nayo monkalamwenyo yesiku kehe.

Uuna wuna oshimaliwa oshindji, ngele ta shiya poombaanga ohoyi owala meni mono omo hoka mbaangela oshimaliwa shoye shoka wuna. Ano ino pumbwa oku mbaangela oshimaliwa oshindji kondje, oshoka oto vulu okushi kuthwa kookalyamupombo.

Mondoolopa kehe konyala, omuna omatala, mono ha mu kala aakwashigwana, aantu mboka yena oongeshefa, ta ya landitha shoka ta ya vulu okulanditha, yamwe oha ya landitha iinima yOshiwambo, iikulya, iikutu, noshotuu.

Ngele wayi koshilongo shontumba niimaliwa kayishi yo moshilongo noka oho vulu okuya kombaanga hoka ho ka lundulula oshimaliwa shoka, nenge iimaliwa mbyoka. Wu yi tule nenge wu pewe iimaliwa mbyoka to vulu okulongitha.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Nedbank ohayi gandja wo omakwathelo kaantu mboka itaya vulu okwiikwathela kuyoyene ano mpono haya vulu okugandja iikulya, iilongithomwa niinima oyindji mbyoka aantu itaya vulu okwiilandela.

Moshilongo shetu kamuna owala iimaliwa yomafo, omuna wo iimaliwa mbyoka iikukutu, omuntu to vulu okuyi longitha oku landa nayo. Omuna ngaashi ne oondola ntano, ondola, iithilinga oshowo oosipenitha.

Ino pumbwa okukala to mono iihuna yoku enda koompadhi ashike oto vulu okuya kombanga yontumba mpono to vulu okupewa omukuli opo wu lande ohawuto ndyoka ngoye wahala ano ino pumbwa okukala to mono iihuna yoku enda ashike inda wuka konge oshitukutuku shoye.

Aantu oyendji ohaanduluka po iinima yayolokathana ndjono hayi vulu okulongithwa momagumbo no hayeyi landitha kaantu mboka yehole momagumbo ngawo tamu monika nawa opo kaayakale nomagumbo omawinayi.

Ombanga ndyoka hayi ithanwa oNetbank oya shunitha pevi iishoshela yadho mpono to indilwa ngele owahala okulanda nenge egumbo ano to pewa omukuli gwegumbo oto vulu okuya oshoka iishoshela yawo paife oya shuna pevi.

Ombaanga yo Nedbank otayi indile aamatuki ayehe mboka yiinano iile niihupi opo yi ishangithe mono tofutu oondola ethele nomilongo ntano moka mwa kwatelwa okambindja opo muka matuke .

Aantu paife oya huma komeho, aantu nale okwali haa hungile poshinyanga mpono taya lombwelwa omahokololo gonale ngoka ga ningwa ashike mopaife aantu ohaa hungile owala taya tala ootiivi yo taya tala iinima mbyoka yili koongodhi dhawo.

Omuntu oho vulu oku nyola nenge oku gandje uuthemba kwaangoka tekeku thigulula uuna wa kana kombanda yevi. Ano oho vulu oku shininga wo kombaanga ndjoka hayi ithanwa FNB ano ombaanga yotango ya Namibia.

Aantu oyendji inaya hala okumona iihuna po opo nee oya toto oongeshefa dhoka mono taya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi, iikutu, iikulya, oongaku nosho tu. Opo nee omuntu tavulu okumona mo iiyemo mbyono tavulu okwiikwathela nayo.

Oombanga nenge omahangano gamwe ohaga vulu okugandja oshimaliwa, ngaashi ombaanga ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana, ohayi vulu okugandja oshimaliwa koosikola shono tashi vulu okukwathela aalongwa, aalongi oshowo omudhingoloko.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek ohayi vulu oku ku kwathela, opo wu vule okulanda ohauto yoye ndjoka ngoye wa hala nenge ndjoka ngoye yi li oyo ondjodhi yoye, po opo nee ino pumbwa oku enda koompadhi, ashike inda owala kombaanga yoBank Windhoek.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi unganeke uudhano mono aanyasha haya vene omapapa ga yooloka shi ikwatelela kwaamboka ya sindana.

Ombaanga ndjoka ha yi ithanwa oBank Windhoek, oya kotoka, ano ohayi lombwele aalongithi yawo kutya: ngele oya mono kutya opu na omuntu ta longitha uuyelele woye inaashi pitikwa, ohaye ku tunime okatumwalaka yeku tseyithile kombinga yasho opo ku keelelwe uulingilingi.

Omuntu ngele owa mono oshimaliwa shoye kombaanga sha nanwa ko, ndele ku shi kutya osha nanwa ko kulye nenge wa lilwa oshimaliwa shoye kombaanga oho vulu owala okudhengela ko sho tashi ngambekwa, opo kaashi ye ko komuntu ngoka a hala oku shi kutha ko.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oya kwathele nokugandja oshimaliwa koopoloyeka ndhoka hadhi nduluka po shoka hashi ithanwa osola yoketango opo aantu kaaya mone iihuna komalusheno.

Olundji oombaanga ohadhi ende, ano aantu yawo ohaya tumwa komahala hoka ihaa ku vulu oku thika etungo. Ano haya yi ko opo ya gandje omauyelele kombinga yoombaanga dhawo, ngaashi ombaanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek ohayi vulu oku ya komahala ga yooloka.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa ombaanga yotango yopashigwana momasiku gatano sigo gahamano gaMaalitsa otayi ka kala koshiputudhilo shopombanda shoNust hoka tayi ka gandja omauyelele kombinga gayo.

Aantu mopaife oya huma komeho. Nale aantu oya li haya kuutumba kiiti nokiithindi, ashike mongashingeyi aantu ohaya landa iipundi, taya landa iitaafula mbyoka ya longwa nawa oko haya kuutumba yo oko taya lile.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa bank Windhoek ohamu popiwa omalaka geli omulongo nagatatu. Mono ngele owa yimo ihe iho popi elaka lyopambelewa oto vulu okukwathelwa kwaangoka hapopi elaka ndyoka huuvu ano ino pumbwa okutila.

Aantu mboka ye na iikunino ohaya ipandula, oshoka ihaya mono naanaa iihuna ya fa mboka ihaya longo sha. Ano ohaya kunu iimeno yawo nongele ya koko ohaye yi teya mo momapya nenge moofaalama dhawo e taya landitha.

Omunti owapumbwa okukala wuna iimaliwa opo wuvule oku ikwathela miinima ya yoolokathana ,ashike ngele kapuna iimaliwa itovulu oku landa iikulya, itovulu oku futa egumbo, itovulu okulanda ohauto ,Ashike ngele owuna iimaliwa otovulu oku ikwathela miinima ya yoolokathana .Iimaliwa oya simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu.

Ano omuntu opo akale ena iiyemo tavulu okukwathela ezimo lye, oha kongopo ondunge yokundulukapo iinima ngaashi iitaafula, iipundi noshowoo. Ngele eyi ndulukapo, oheyi landithapo opo avule okukwathela ezimo lye.

Aantu oyendji oyena uunongo, yamwe oye enda oosikola. Yamwe uunogo oya valwa nawo. Ohaya ndulukapo nee iipundi mbyoka yopashinanena hayi vulu oku kala moombelewa oshowo momagumbo ngoka gaantu ye hole iinima yopashinanena.

Peha lyoku kala to yogo iiyaha yoye koonyala oto vulu oku landa eshina lyoku yoga iiyaha nenge lyoku opaleka iikwatelwa ayihe yokokombitha kositola ndjoka hayi ithanwa Nictus. Ano ino pumbwa oku mona iihuna yoku yoga iiyaha yoye.

Ombanga ndjoka hayi ithanwa Nedbank ohayi gandja omikuli , uunene kaanafalama , ano mbono haya hala okutota iikunino yawo nikunomwa yawo otovulu oku pewa oshimaliwa shoka tashi vulu okuku wathela

Aantu yamwe ohaya hupile owala moongeshefa dhomomapaandanda mono hay mbesitele iilandithonwa yawo ngaashi iiyimati mbyono hayeay okuyilanditha kaantu uunene ngele taya yi kiilonga nenge taya zimbuka kiilonga.

Uuna kuna nenge ombanga ya dhimbulula omakengelelo gwontumba ohahiku shangele oka tumwalaka nenge yi kudhengele kutya oyi wete oma kengelelo kombanga yoye nopo ne owuna oku kala wa kotoka

Omuntu owa pumbwa oku kala wa kotoka uunene ngele tashiya puuyelele woye wo pawumwene uunene woombanga, oshoka oshinima shoka oshinima shaaluhe ano kayishi oshinima sho pokathimbo opo ne kotoka ano.